Manootti maa asittanni nooreetti? Waajjo koffinya wodhe anga masiqala adhe waajjo naxxalla uddire Ali eeli geeshsha noohu makkinnoho mannu wolu maa udirinno?

Itophiyu bubete iima buunbanni horophilu owaante uyittano uurrinsha xawisano egenshiishsha ayeeno lae calla afano mite gobbani wole gobba iimani isinni bunbe haranocho yanna giddo iillate kaa'lano hodhishi giddo mittoho.

Konni umire afate hasi’neemmori woluri maati? Tenne niwaawe nabbawankenni ninke assineemmori baxxinori maati? Mite mite haaro qaallare hasaabbe; togo yitinanni Togo yaa mayyaate?

Aliddinni du'nammannori maattiya? Jawunso qaaqullu nooya? Anga hiitto asidhanni noo? Maa labbanno? Danna hittoreetti? Gabba alichohonso woyi gamoojjette? Lagaametenso ilaalaamette?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tiraafiikete. tini tiraafiike hedeweelcho kaameelu dano gargartannoreeti yaate.

beetto tini maa leellishshanni noote daga duunante ofolte la'anno base giddo? tini beetto lekkasera wodhitino koatte dani hiittoote? uddidhe noo uddano danino hiittooho?

Kunni togo kuritteenne beewihu mayi mineetti? Mannu waalichoho massanni nooho? Mineenna gobbanni hige duunnamme noori maatti? Badooshshu mayiinnihu noosi isira?

Siccu aano horo maati beetu anggsini amade noo sicci hiite gobba malaate leelishanno iso worre heenooni barcimi hiitooho badheeni uure noo manchi maricho loosani leelanno

Kaamelu leelanno base hiitoote konne kaameela loonsoonihu mayiiniiti isira me'e lekka noosi isi mule leelanno wedelli loosani noori maati isi afamanno basera leelanno mini hiitooho

Alinni eeli geeshsha gashshootu bisara basete soorro woyi gashshote uyinanni woyte dagate hadara adhite loossanore ikkitino daafira qaale eessine aguranni koni garinni

Misile nna aana la’inoonni lame xagisate doogga huwattinoon ninna affinoonnire Itophiyu malaatu afiinni xawisse, Aante noo malaatta giddo “A”anga malaattanni leellinshanni malaat?

haqqetenni minnanniha konne mannu angate ogimmanni loosanniha mayiine woshshinanni? konne mine minate mayi hasiisanno? kuni mineho woroonni qodhisiinsoonniri maati ?

Tophiyu giddo setayo aleeni higgano daganna dagoomi nooti anfummotta ikkittanna tene dagara uminsahu budu qaalu wodho itta agate amurati heeranonsa

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori babbaxino daddali baseeti. kurino burtukaane dinnichu hattono duumu tumi wolootuno kuri labbannori no.

Minnu aanna maa kayiinsoonni? Beettu mamira haranni nooho? Sharu aanna maa sunttoonni? Bariccimma mayiinni loonse ganbba asinoonnitte? Hattenni hige noori maatti?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? tini goowaho duu'nitinori maati sidaancho beetto ikka dandiitanno ? mayinni anfanni ?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu maa loosanni nooho poletiku manna lawannohu kuni gamba yee

kuni sumudu mamiichi gobba kulannoho? kiirosi me"eho kuulasi hiittooho? me"e dira ikke leellanni nooho? hiittee mootimma yannara loonsoonnihu roore baxisanno?

egenshiishshu mannaho jwa horo afirinoti anfannita ikkitanna, lawishshaho afinokki manni woluwiinni daanno ikkiro doogo hawannokki gede kaa'lanno, kuni maa xawisanno'ya?

Kunni mayi mineetti? Mannu giddo hiikka hige hooginno? Wonbare mayiinnite? Me'e danaatti? Gidoonni noori maa maatti? Uduunnu hitto hiittohu noo?

Dawaro’ne qubbichu fidalenni woy Itophiyu malaatu afiinni leellishshe Dawaro’ne qubbichu fidalenni woy Itophiyu malaatu afiinni leellishshe Dawaro’ne qubbichu fidalenni woy.

Kawi rosu minnetti? Qaaqullu anga amade noori maati? Togo ikke mayiira diramminno? Kiiro me'e ikkanno? Ayii la'anni nooreetti? Badheenni hige may noonsa?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? worimete tini . horose maati ? mayinni seekkinoonnite ? darga mama worrannirichooti ?

Eedisi marichi korinni amadannoha lawannohe? Tenne niwaawe borreesaanchi nabbawanno mannira hiittoo sokka saysara hasi’rinoha lawannohe? Loosoho dhuka afidhinoti aja dume garunni amada mayra hasiissanno?

Kuni waajju koatte anga amandoonnihu lowo horo aannoha ikkanna kuri giddono mayira wodhinanni yiniro roore woyite isportete yannaranna mitowa ha'nanni woyite wodhinanniho.

Rosu mini yannate fanamenna rosiisano rosaano borreessame yite egenshiishsha gantenna ooso rosaano dira amade dagge borreessattanni no gari baxisanoho diyaa.

Itophiyu Kalqete wo'mate manna basete base sayisanote memame kaase fadeereshine miilla ikkase kule wolootta jawaachishate looso loonsaninna hexxo mudhe mine ofollanokki gede assinanni hee'nonni.

durrata xawisinani baatire kinchi mayini loonsaniho? xaa yaanara iso horonsinxano goobuwa ayeoti? koni baatireti kinchi giddo fulatonoti baxitinoti assidete su'ma mati yine woshinani?

kuni labbahonso meyaate? angasera maa amadde noote goowisera maa duu'nite noote? umo hiittoha amaxxite leeltanno? danase biishshatenso kolishshote? hittee gobba beettoti? woy hiikkuyi qoqqowi beettoti?

Daddalu base woyi dikko, tene basera loosirano manni kayyattamaho yaa baxeemmo ani korkaatuno mootimate ikko wolootu halanyira baatano baatoshshi hakeeshshihu diheeranonsa.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro minu addi biiffaddo booharanni mannira iinnjje noohu leelanno

Isayyo Borreessa Biddissa Rosiisaanchikki okki aannohe uyitannohe lawishsha la’e ka’e maxaafikkira nooha giraafete qiniishsha dafitarikkira galchidhe, maatete quwishsha lainohunni shiqino hasaawi niwaawe hedote aante agarte fanu dargira borreessi.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho mayra biifinsoonni maa asssinara yineeti

Xeenu dirranno raga leellishshanno misile doortine xeena gananno wote dirranno ragi garinni bushsha hoshooshanno wolqanna batinyi babbaxxannonte gede bushshu hoshooshama batinyino babbaxxan-.

Lame kalaqamu bushshu hoshooshama wolquwa giddo gobbankera bushshu hoshooshama abbabbohu hiikkonneeti? Qarqara dubbunni, mu’rotenninna babbaxxitino haqqenni diwa hoogatenni woy agara hoogatenni loolahunni bushshu hoshooshame lophote aana qarra kalaqannori hiikkonneeti?

Jajjabba goshattora mannu fafe harikkini quchumu giddo calla adhamansa barra ayirrisani kaaliiqa kaa'linsaha faarsirani basete base saysano kaameellati kuni ceichu kaameeli.

Kunni maxaafi lamu afiinni boreesinoonniha ikanna konni gido mitu sidaamu afooti layinkihu hiikoye afooti? Konni maxaafira aanniidi qoolaatinna konni qoolira aannaho noo sumudi maati?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? tini lekkate wodhinannita koate ikka dandiitanno ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Beettu maa xinqe ganiba assanni noo su'ma maatti yinnanni?

Yannichu xagichi dani giddo dhiwamaanchu umisi adha dandaan nokkihu akimete ogeessi callunni adha hasiissannohu garinni uyinanni xagichooti, Misile aana la’inanni mannoota mariachi gamba assinonsaha?

Umi barra borreessitinoonni hibbo la’inanni Rss: Rosaano, la’ini? Hibbo? Rosaanote aane noo garinni faasho Niwaawete amado garinni Furra rewoora malihu ayeeti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mineho. kuni mini biifinse loonsoonniho lowo geeshsha baxisanno.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? lekkate wodhinanni caamma lawannorichi maatiyya kunin

Kuni misilete aana leelani noohu hodhishshu mana kawiini ka`a qolanoha ikke darguni darga mase iilishate kaaloshe asano woyi yanate mase iilishano.

Hakkiinnino, oosichu maricho rosinoronna marichi macciishshaminosi(e)ro hasaabbe: Rosu ayirrinoronna shotinoro Rosu afoo rosate kaa’lo assannohoro Oosichu aane rosara hasi’rannori maatiro.

Muziiqu uduunni lowontanni baxisannoha ikkanna insa giddono mitte ikkitino su'mase maati tine woshshinannite? danase hiittoote? badheseenni hige maye leellanni no?

Konni qooxeesira intanni muro iseno weese leeltano tenne weese honge gaamsine ka'nihu gedensaanni fultano sagale su'mi maati? Gidose afanta wole muro su'mi maati?

Maatete heeshsho giddo qaaqquullu amadooshshi hiittooha ikka noosi? Qaaqquullu anje dirira gawajjannore badde affannokkihura maricho assa hasiissanno? Uddanonsa garunni hayishshine amada hoongiro maricho abbitanno?

tini qodhaano hiittenne gobbatero bada dandaatto? tini qodhaano gaancu heeriwa marte ga'labbo agartanno manna ikkitanna, kuni angansa amaddino massaari mayiinniho?

Kuni harichoho yinanihonna minim saada ikinota bunxana qoleno babaxitino hooro aanonkeha ikinota anfemo babaxitino hogowo hogowana darguni darga qolatno horo aano?

kuni maxaafi mannu giddosinni babbaxitino egenno fushshe maareekke worinoha ikkanna kuni maxaafi ayeenni borreessaminoho? konni maxaafihu danu hiittoohoro xawisa dandaatto?

Sidaamu daga qoqqowi gashshaancho kalaa desta ledamo gaamamanno. Isino uddire nooti sidaamu daga budu uddano ikkitanna barcimaho ofolle qotisi mule Itiyophiyu sumuda wodhe no.

Base filantinote tene basera fultino haqqicho kalaqutta ikkiturono haqqichote mannu owaante ee hundase ikko qooxeessase seekke agarino gede ikkitino gede la'ne calla anfanni.

tini leellishshannori maati yite xa'moottoe ane ? kuri manni anga mayra kaysino insa me'e manaati ? badooshu kuni me'eho insa mule noohu ? woy me''e gobbahoikka ?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? borrrotenso tini ? ise mayinniteikk ? mannu lekkaati tii kolishsho woroonni ?

Dureette! ooso rosu mininni daggu? Loosoho fullohu heellakkonna billawa waa’linohu minira dayhu gedensaanni hayishshi’re uddi’re biife mine ofollannorichi mati yinani?

Kuni egenshiishaho la`neemohu anbasaderete paarke woyi daa`atooti tini anbasadarete daa`atono gobate gobayidinino ikko gobate gidoyidini baalu daa`atanote yine hendemo yaate.

leekate koo'ate koolish waajo kiireni gooniboniti uyitano horo maati? isseno hittene yanani lunke fulani? sidaamu qoxesira mayine woshinanise iseno mayini loonsani?

sagale tini mayiinni loonsoonnite? meu dani sagale leeltanno? kuni sagalete mereero leellanni noohu xaanxe xaanxe worroonnihu maati? tenne sagale su'mino maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini cimmaaqere. ise maaho kaa'litanno? qoleno horoonsirannohu ayeeti.

Misilete aana la`nani heenomohu kuni jawa jawa quchuma ikino gedenna mereerohu dooyicho heedhena dooga kayini kawa ka`a beehantinoti leelitani noonke.

Kuni lagi kalaqamu eltooti. Baalunkura taaloho. Kayinnilla anera tolu gurcheennae shetoommo. Konnira woyyannoehu ate gati widoonni dare gati’yara saysi’rummorooti.” yee xa’mi’roka?

Mitte gobba wolete ledo babbaxxitino doogganni kaa’lantara dandii- tanno Mitte gobba wolete ledo babbaxxitino doogganni kaa’lantara dandii- tanno Mitte gobba.

Womu agr araanchi miila ikke loosanno yannara addi addi Ispoortete millimmonna Gannu godo’le dandoosi roorse bowirsi’ri, issanno uduunne leellishshanno kiiro hiittenneeti?

kuni woyya hijaari hiittenne gobbara afamanno? konne hijaara loonsoonnihu mayiinniiti? konni hijaari aana gannoonni qalamete dani hiittooho? konni hijaarira me'e masikoote no?

Koonne ayaana ayiriinsaanihu mamottini kaineeti? Koonne ayaana ayiriinsaani wote intaayihu addi sagale nnoni? Koonne ayaana ayiriinsaani wote as-tee jirte nnoni?

konne noori sagalimmate horonsi'nannita ikkitanna, tinino su'mase qaarate yinannita ikkitanna, danaseno duume ikkitinoti saanete worroonniti biiffinoti no, tini saaneno wonbarete aanaanni no.

Sumuu yee wo’munkura see Ajuuja nooho albillichote hexxo mixosira uurrinoho Jawaate rosannoho, kajja gede xiinxaawannoho Sumuu yee wo’munkura see Ajuuja.

Kunirichi maricho lawanno? Mittu mittunkura su'mu mayaannoha? Mittu mittunku danni maa lawannoho? giddo maa maaxe xaanixoonni? tiriiha ikkiro mayi fularaatti?

Wole widoonni qubbichu fidalla mittuno riqiwanno laati nookki qaale woy harancho hedo sayisate horoonsi’neemmo yaate Wole widoonni qubbichu fidalla mittuno.

Kunino yaa, uurrinshuwate ogimma kaima assidhinore, dargaho haaro ikkitin- ore wosinootu jaddote aana ubbannokki gede assate kaa’litanno qorowo uyitanno Kunino.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori kaameelaho. kuni kaameeli aannonketi horo basetenni base soorrira dandiineemmohu konni kaameelu hodhishshinniiti.

Tinni baattote afola amadantinota ikitanna kunni dubi gido lobo noonsari heedhanore maatiro kuli? Kunni daadano wayi iiminni diranni noo darga mayine woshinnanni?

Aante noori giddo amanyoote ayirrisinokkihu hiikkonneeti? Konni woroonni noo ogeeyye giddo uminsa uddi’rate amanyoote agadhite uddi’ra noonsari hiikkoreeti? Mannuwiinni kaa’lo xa’mirate horoonsi’ra noonke kaa’lo xa’mate dani hiikkonneeti?

Kuni ikkino korkaatino, malaatu afii coyi’rammete afiinni afuu jirtennino akatunnino baxxinoha ikke illetenni la”ate aana xintamino afooti, Nabbabbini kiiro garinni mittu beetti gumaamo ikkate oosichimmasi?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mancho maa borreessitanni nooikka kowiicho rosaano maa assitanni nooikka

Kuni bifadu qidadu nafarich bifinse sesinsena qinesine woroni darigati isino bifadona ikado nafarichoti ikinota huwantana qoleno fine ishine hooloni dargti

Maate miteeni ganba yite leeltanno basera noo dubbi anno horo addi addite anno horono addi addi dubbu saada heerate hakiini saenno dancha ayyare afirate lowo horo afirinno

Gobba olunna hude bado badotenni ikkitannota ikkasenna daa”ataanote injitinota ikka hoogase Gobba olunna hude bado badotenni ikkitannota ikkasenna daa”ataanote injitinota.

Jeefoteno bado badotenni fultinanni boode waaawe kifilete giddo Itophiyu malaatu afiinni nabbabbe Jeefoteno bado badotenni fultinanni boode waaawe kifilete giddo.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori seennu maa udire no maa loosanni nooikka

Doobichu gobba moichoti kuni gobba moichi jawaatta moichoti wolqattamo moicho ikkasinni wolootu moichi diuganosu kalaqunnu hirattammo ikkasinni lowo geeshsha dibo'nano.

tini misile maa xawisano? kuuni uddunichu maa horonsi'nayiho? mayi aana suutame no?maama loosamino? su'misi maati? isira maa dinboni? badhesinni hige mayi no?daaratesini mayi no?

tini leeltanno saane roore woyite sagale diwe woratenna mitowa ha'nanni woyte lawishshaho manni ayiddira ikko wolewa ha'nanni woyte sinqi'nanni saaneeti.

Kuni egenshiishi leelishanori maati konni egenishiishira aanaho horoonisinooni qalamete dani maa leelishanno egenishiishu aano kaa'lo maati isi leelanno base hiitoote

Biinfillu baseeti tini biinfillu base adhamate yannara ikko ilamishshu yyaan ayiirrinsanni yannubbara horoonsi'nanni baseeti. Tenne basera biifa biifaansi yitanno daraaro afantanno.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni desta lawannohu ayeti rodoosiitikka isi hatto ikke misioiyya ?

Kuni qaali niwaawe huwatate kaa’lannonkeho? Babbaxxitino eonniiti horonsi’noonnihu? Hee’rate amuraati’ya giddoonni ani ma garinni horonsi’reemmo/a? Rosaanote Maxaafi Maricho Amadanno yinaani?

Tini kaayinni inttanni sagale ikkitanna tini sagaleno mayiinni loosantinoronna tenne sagale mayiinni amandde inttanironna tenne sagale marichchi aana worre heenooniro kuli?

tini intanni sagaleeti. hiikko manni itanno ? su'u sagalennihu maati giddo noohu qaamme intannirichi maati ? tima labbanno tini sagale ? waasu timaati yaa dandiinanni ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu kunni mama nooho? masani noo? hiitto ikkanni nooreetti?

mannu duuchu daninni egensiishsha horonsire loosinore iillishannori giddo maa kullanni hee'noonni? loosaminohu mamaati? kuulisi hiittooho? iimasi nooti borro maa xawissannote?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu kunni mama nooho? qaaqqonsa mama wodhinno?

Kunni minni gidoonni seensileho horoonsi'noonni uduunnicho ikanna ufolinnanni barcimi lekaloonni uula karoonnihu maati? Qoleno danisi hiittooho? Qotisi widoonni seesaho horoonsi'noonni uduunni maati?

Tinni ha'lalado doogo mayinni loonsoonnite? Tenne doogora Manu mageeshihu haranni no? Tenne doogora alba hige minnantino Minna mayi horo uyitano?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni maa uduunni mayiiniho? Maa loosi'naniho?

tini misile maa xawisano? kamelu maa hogophe no?kamelu dogote meu harani no? ijaru meu uure no?ijaraho albani marichi no?midadisira marichi no?

Adawu agaraano ayee baserano gancu kairo insa balaxe iillanohu dinonsa hatto base balaxe iillate fajono noonsa daafira mittoreno ruxxi diyittano.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kowiicho mannu maa assno gede biifinsoonniwwatikka

Abbebe xaphoomunni heewisamino tonaa onte maaraatoonete heewo giddo tonaa shoole ikki- tanno heewo qeelino gede kullanni Abbebe xaphoomunni heewisamino tonaa.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori xeensoonni bunaatinna xorshantino maakiyaattooti kuni xeesamino buni hiitto assinanniho? qoleno bunu aannonketi horo maati?

Konni hodhishu su'manna horosi horosi maataro kuli? Konne hodhisha mereerse afamanori maatiro kuli? Kunni hodhi itophiyu gido Shima darga calla afamanoha ikanna kunni dargi mamaati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori egenshiishshunna ijaaru nootaati kunino ijaaru heerate kaa'lannonke egenshiishshu qole anfoommokkire afisannonkeho.

tini misile maa xawisano ?tinni lallo hitote? hitto asine intani? ise hisine lonsoni? mannu mayi giddo no?manu maa udire no?umoho maa wodhino? badensani marichi leelani no?

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? tini murote, mayi horo afidhino ? danase hiittoote ? mayira fulitino ? ojja mageete ?

Kuni itiyoopiyu gobba ayiimate xawishshi ? dana ikkanna Konni danino sase ikkanna sasunku danino haanjja biccanna duumoho qoleno Konni sasunku Dani horo maricho marichootiro kuli

kuni leellanno uduuniti horosi maati? konne uduunne horoonsi'nannihu hiitoo garinniiti? kaliqete deerinni horoinsiranno manni kiirite mageesha ikkanno? gawajo iilisha dandaanno?

duucha xaggate dani noohu giddo mittu baadi xagga ikkitanna su'masenna horose afootto? me"u daniti no? assine worroonni gari injiinohenso bushaho?

tini misile leellishshannorichi kalaqonna qooxeessa ikkasi leellishshanno lawishshaho kalaqonna qooxeessaho yinanni woyiite kalaqo yaa haqqu woy muro mininna gobba saada.

Kuni beettu anga iima qole kayisinnohu itiyopiyaho lowo xagge losinnoha ikkanna su'misino Abebe Biqila yaamamanno. isino dodanshote godo'le godo'lannoha ikkanna itiyopiyaho lowo medaliya haarsisinno. mitte yannara mulla lekkanni koatte wodhikkinni dode qeelino.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho sidaamu qoqowi gasshaanchi maa assanni nooikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori murote tini muro maaho kaa'litanno? ise hiittoote?

kuni qooxeessi hiittoha lawannohe? battote ofollo maa labbannote? me'u mini leellanni no?qoxeessu kuni biifannonso dibiifanno? minnate badheenni hige leellanno bayichi maati hiittori no?

Misile aana la’inanni baattote loosaasine maricho loossannoronna loossanno loosi bushshunna wayi agarooshshe lainohunni noonsa horo kulle, Oofaanonna lekkatenni hodhitannori doogote aana agadha hasiissan?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? hayiiso hiittotte? ise giddo loonsoonniri maatti? haqqe noonni?

Konni macciishshitto diraamu dhagge giddo su’masi kayinsoonnihu ayeti? Tinne dhaggera ikkitote dargi mamaati? Diraamu giddo Ayyaanera iillinose qarri maati? Ba’riitenna Maa’nitu Ayyaanera kaa’lannoseta kuleennase goxxinowa heedhe hiitto ikkitu?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori dagate addaraasheeti. tini addaraashe mayiinni loonsoonnire?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maqasetenna hattono si"ile kayiinsanno uduunneeti yaate.

Abbebe Roomete maaraaroone qeelihunni layinki barra Xaaleenu Gaazzeexx uwa “Itophiya horrate Xaaleenu olanto baalanti hasiisse, Babbaxxino loosira horoonsi’neemmo maashiinna co’immatenni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Babaxxittinno garinni loonseenna nootti Mattiya? ise horoonsiranno manni ayiootti?

Beetto aanse wodhite noo hocci loosaminohu addi addi ogimaniiti goowisera wodhite noo seesi leelishannori lowo geesha biifinotta kulanno udidhe leeltanno uduuni addo addi bude leelishanno

Du’namanno garinni afoonni adhinannixagichi yaamam- atenni egennamanno Du’namanno garinni afoonni adhinannixagichi yaamam- atenni egennamanno Du’namanno garinni afoonni adhinannixagichi yaamam- atenni.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Balaxxine assitine late niwaawenni wodanchitini garinni aant shiqqino xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni uuyye, so’ro noosi laooshshe soorrate meyaate qoosso agarantanno gede?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori timaatimete. tini timaatime myrote aaninni afi'nanni laalooti qaamattore kaa'litannonke.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kawiichi maati minu kunino maati hawasa lawanno baychooti haqqe giddo nootino biiffino

laalote yinanni wote manchi beettira jawa kaa'lo uyiitannota ikkitanna, tini laalo mayii laalooti? mangote yinani laalo tenneetinso wolete? kuni jajjabbu leellannohu maati?

Kuri albu xawishshinna wole macciishshamme woy akata xawissanno akatta giddo hasiissannonsa malaatta giddo gama lawishshu gede ass- ine la’neemmo Kuri.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? mancho tini waajjore uddidhe hiika martanni no anga ma amadde nooika

Dhagge ikkitinohu mamaati? Taqa Loonseemmo La’ini? Laalgiddo noosi ho’ro maati? Rosaano tenne qixeessitinoonni borro giddo ikkito fooliishsho giddo ikkitino ikkito kaima mereeronna jeefo fushshitine anga maati?

Xagicho hospiitaletenni, xagicho hirranni mininni, baadiyyete xagi chu mininni, wolu fayyimmate uurrinshinni calla hidha noonke, Misile aana mini manni maricho assanni?

Beetto maa qasidhe iimma ise hundaanni higge ofolittinno? Gidoonni maa wodhittinno? Beettunno maa assanni ofolinno? Mancho maa la'anni nootte? Insa noo bayiichchi mamaatti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Ofolinnanni bariccimmi mayiinni loosamminno? kurise hiittote? aanase mayi nootte? baallunku ganba yee hiikko noo?

Ledoteno, gobbanke wolewa anfannikki muxxe ikkitino gobba saadanna mu’ro bab baxxitino kalqete sirchinsa ba”atenna ajate aana noo kalaqama anfanni gobbaati, assa dandiitanno?

Doogote shiqqi assine doogo harano manni afe lae daaye horonsirano basera sagalete mine shiimada fanne eo gamba assira faayyate tene beetto gede.

Laanqamonna miillasi bisinsa moychu gede orda fushsha geeshsha sharrantinoti halchonsa maati? Shombu dhibbi amadiro leellitanno malaatta hiikkuriiti? Shombu dhibbi amadannokki gede assa hasiissanno qoropho maati?

Dubu saada yinnanniri duboho calla heedhanoreeti. kunni doobiichoho yinnanni dubu saadaati. Kunni doobichi maala calla saga'lano. Kunni doobichi manna ikko wole saada gawajanoha ikinno daafira agadha hasiisano.

Lekate wodhinoonnihu maati? Kunni angate ogimma horoonsi'ne loonsoonnihu uduunnichu maati? Konni uduunichiti horosi maati? Maa horoonsi'ne loonsoonni konne uduunichoro kuli?

Mannu tene tekinolloje lophite hadhe no yannara kone itophiyu giddo heere gobbadi gobbara intanni sagalete dana hase lae hakku danini qixeesire loosire ita dandaano.

Yanna Wocawaaru agani goofimarchiraati Tonaamitte saate ikkara mullurilla gatino yana Huffi yite iibbite hossino arrishsho qiiddanni hadhanni no maa amadde kawa ka’a konkolaattanno?

Konninni aante lawishshaho shiqqino su’muwa rosantino borreessate doogonni baxxino garinni fidallate mereero haawiittote camme la’neemmo, hoogatenni woy agara hoogatenni loolahunni bushshu hoshooshame?

Rosiishsha Lame Aante noo xa’muwara gara ikkinoha adda gara ikkinokkiha kayinni kapho yitinanni Itophiyu malaatu afiinni dawaro uuyye, Misle aana noo mancho wodho agadhitinokkihu maricho assaten?

Rosiishsha Mite Niwaawete garinni aante noo xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni rosiisaanchi’nera dawarre Rosiishsha Mite Niwaawete garinni aante noo xa’muwara.

Orthodokisete ama'no suudenna insa xawisanorikko woronni base ikkittanna hawaasa Gabureli ollati yine woshshinanni gabureli Soqamancho ayirrinsanniti yanna yanna no daafira mannu base basete lowohu daano.

tini mancho qaaqose badhete baayidhe hadhanni no? me"e ooso amaati? bayidhinohu qaaqqisehu diru kiirotenni mageeshsha ikkanno? mamiinni mamira hadhanni no?

Misilete aana noo wedeli lekate kaasera woyi legate godo`lera widira gaamantanore ikite kaase godo`late umo asite hanafe footo ka`ani nooti leeltano.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Albaanni assitini la”ate niwaawe wodanchitini garinni aante shiqqino xa’mubbara dawaroItophiyu malaatu afiinni qolle, Konni woroonni shiqqinori giddo amanyoote ayirrisinokkihu hiik?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini doogo maa xawissanno weese labbnnoti maati

Kuni mati yinumoha ikiro saese seene qaqule udune udire sesena bife gamba yee mite qupi yite mite gulupite mite urite no?

kuni leellanni noohu mayi mineeti? konni minira buurroonniti qalamete dani hiittooho? konne mine haqquninso kinchunni minnoonniho? konne mine mininohu ayeeti?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini intanni sagale lawannori maati hiissinannite mama loosantanno mayi giddo nooikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Ooso tinni maricho loosanni noo? mama heedhe?

Kiirote giddo uminna layinki gufo mereero noo badooshshi maati? Lawishsha - Isi dayni? - Ladawe hadhuni? - Insa goxxuni? Weedote kiiro giddose me”e gufo amaddino?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? haqqe tinni mayiinnite? ise giddonni hige leelannori maatti?

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? kuni manni mayra tuude uurre nooho ? sidaama lawanno ? qodhinori maatiyya ?

Tenne tonnente fooliishsho giddo batinye xawisaano ikkitino misilla woratenni macciishsha dandiitannokki rosaano shiqqinonsa niwaawe roorte xab bannonsa gede assate wo’naallonni, neeti?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu kowiicho maa assanni nooikka boonoho manchu maa assanni nooikka

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori imma buubbanni nooti maati maaho horonsi'nannite mulese noori maati

Lame roduuwa meyaa seenena mitte jawawa mancho insara ahaahe ikitinota misilete aana la`numoha ikiro mittu mini giddo woyi mitte maate giddo heedhano.

sidaamu qoqowira bayira gashaancho ikinnohu kalaa Desiti Leddamohunna isi leddo mitte mayitina labaahu afamanoha ikanna mittu labaahu isi leddo waajo woraqata amadde leelanno.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni bunaho . xorshshinanni hee'noonni woroonni sukkaare milli assi'nanniri leellanno

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni hiitto kaameerati mama horoonsi'nannihoikka isi mayinni loonsoonnihoiika

Uduune suxinara ikko xawabba giddose qolte haadhe hadhano shiwo labbete giddo diila badoommonna xaanxe iimaseni qolle haa'ne seedawa sayinsonni hawa gede kisa didanchate togootta doogote iimi haqqe.

Tenne basera leelanno wedelli addi addi garinni babbaxinno yanaasincho uduunicho horoonsire kaliiqansa biifanno garinni ayiirisanni leelanno insa mule leelanno mini leelishanori lowo geesha horo aanoho

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini maashine maa assinannite mannu hiisse horoonsiranno tenne

tini leellishshannori maati yite xa'moottoe ane ? konne kalaqonna qooxeessaho yaa dandiineemmo? dubbu baxisannoho ? mannu heeranno baattooti hiikkko afantanno?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini mayi ethiopiyu horophillu malaateeti mayinni loonsoonniho

Kuri kaayiini kompiitere horonssidhanni nooha ikkanna qoleno tini base rosu mine ikkitanna baalantti rosaano waajjo uddano udidhe nooha ikkitanna qoleno Kuni rosu mini mamaatiro buuxe la'e kuli?

Kuni mini mayi minet? Koni mini minamino darigi maat? Koo mini ani ayiti? Ofolate horonisinoni udunichi mayini losaminoho? Gidora hige e’eayino manchi loosisi mati

Sumudaho yaa mayaate? Sumudunniti horosi maati? Kunni sumudi hiitee uurinshaho? Sumudu aanna mayi leellano? Sumudu aanna boreesinonni borro maa leelishano?

lowo manni ganba yee haranni noo manni mereero gamu doogonwa higge shiqi yitte angansaranno sicco amade heelitanoha ikanna kunni sicci mitte daggaha calla di'ikinno.

Kuni lainananni muuziiqu udunnichi roore woyte manchu faarso faarsirate ikko sirba sirbannowete huuro fushshatenna biifisate horonsi'nanni. konne uduunnicho mama afi'nanni?

Kalaqamu jiro manchi beetti heeshsho ledo xaadooshshe afidhinota ikkitinohura riqimbannita ikko riqimbannikkita garunni amada danchate Qarqaru ayyare daafantannokki maa assa haasisano?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori dikkote. qoltenno hasi'nummore baalare afi'neemmo baseeti yaate.

Minne maa loonse saayiinnette danu danunkunni woroonnitti maatti? Mayi daanna woroonnireetti isihu su'misi ayiitti? Woy maatti? Ayi loosinno? Mama woroonni?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? makeenu maa assanni noohoro kula dandaattoe hanni ?

Kuni kaameeli leelanno base hiitoote isi uure noohu me'e lekkaniiti aanasi leelanno addi addi seesi aano horo maati mulesi leelatanno muro hiitoote

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni dooniyyu maa amadino uulla mayra worroonni

Morka ago mayra agatto? Techo itoottori maati? Be’ro qarqaraho canco kalaqihu ayeti? Kaa’lama yaa mayyaate? Ayeti ikka? Dusha keere galtini?.

Tenne misile lanu'mmoronna nowaa hassumorro sidaamu qoqqowi mootima giddo woy lelittanonna affanittano hakki sa'enoo lowo geshsha mannaho horro uyittaninna lubbuwa gatissanoo

Baallichi Worawohu urde kaysinohu ayee ledooti? Baallicha Worawoha diinu anga uy yiisita isi maa assi? Luulsaggadi urde baallichanna woloota Sidaamu gosa moote dogisiissinohu mayraati?

tini beetto albaho riqqitanni noori kuri lamente sayinera noore ikkanna insano mini giddo heerannorin lawishshaho ruuze, dinnicha, timatime w.k.l qixxeesinena albaho riqqiniro alba biifisate woy dana fushshatehoronsi'nemoreet.

Wolqa fajjitukkinni ooso batinse illiro iillanno qarri maati? Qixxaawo assinikki illoonni oosichi maricho hooganno? Illoonni oosicho garunni lossate assa hasiissanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Yanna hawaroottinso hashshati? minni saadatinso gobba saadatti? badheennsaanni noori maatti?

Rosaano kilaasete noota misilete aana la`neemo woyite rosaano shimamaadu rosana rosiisanchu kifilete nooki daafo rosaano mimitu mimito xa`mo xamitani noota la`neemo.

Mine ikko gobbanni waalchoho caalu noowa deinse loosira dandiinanni bunu mine mannuno hakko marre hasiri garinni buna aganni hasaawanni yanna saysano.

Meu maxaafi leellanno? maxaaffate su'mi maati? Woxaaffa woroonni darga maati yinanni? Kuni dargi superimarkeetete? Supermarkeetete leellanno uduunne maati yine woshshinanni?

Barcimubba babbaxitino seesa woy biinfile afidhanno gede assine loonsoonni barcimubbaati. Tenn barcimuwara aanaho mitete xilte lawinse mitete oromote sumudi gedeere worre loonsoonnireeti.

Taqa Loonseemmo Hanni xa konninni aanche ani lawishshaho Rosaano, sa’u yannara nabbabbinita mitte coy fooliishsho nabbaweemmo anna ‘Ishinaawa’ yitanno niwaawe qaagginanni?

Adawu agaraano tini adawu agaraanooti yineemmoti mitte gobbara umose woyi dagase gawajjannori daanno saatera gobbate daafira uurritannore adawu agaraano yineemmo

mannu gamba yee duunne worroonni sagale la'anno noohu mayiiraati? mannu konni kiiro mageeshsha ikkitanno? kuni manni mamiichi qoqowi gashshaanootiro afootto ati?

Tene misilete aana leeltani nootabiirote wonbare yine su`inaniha ikanna biirotena babaxinowa umu mine wore horonsinaniha ikanna iseno zoortani loosanote yaate.

Diraamu loosamanno yannara horoonsidhi- nanni malaatta Itophiyu malaatu afii akatta wonshitannore ikka noonsa Diraamu loosamanno yannara horoonsidhi- nanni malaatta Itophiyu.

Tini misilete la`nani heenomot toti yannate sagalete mine manu age dinbbe duuwe sirbani nooti leeltani nooe yaate hallo cumire uure no.

Muuziiqu uduunnicho jawa huuro afirinoha huurosi jawa base leeltannoha worre hee'noonnita dargu maga'note mine lawanno. Barcimubbano no, waa jarkaanunu w. k. l noowaati.

Kurinninna wole korkaattanni daa”ataano woy dargunni garga hadhan nori iillitanno darguwara assitanno millimmonninna keeshshitan yannara assitanno assootira lowohu horoonsidhanno uduunninna kaa’looshshi hasiisannonsa, Meento guutisate mangistetenni assinoonni sharro giddo aante noori?

Addi addi agatto loonsanihu mayiiniti aggu manchi beetira aano horo maati isi aana boreesinooni borro maricho kultanno isi afamanno base hiitoote

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuri duuchu danihu kuulu noori maati mayi horo afirinoreetikka

Addi addi yanaasichu uduunichi aanno horo maati konne darga leelanno uduunichi loosaminohu mayiiniiti isi ofolle noo base hiitoote koni uduunichi noo mini hiitooho

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kiraare maaho horroonsi'nanni horose maati hiikko godo'linanni

Afuu Jirte Xaadisaano Qaallanna Qaali suudda Biddissa Sa’u lamala rosira xaadisaano qaallanna qaali suuddara uynoonni lawishsha la’e ka’e konni woroonni shiqqino coy fooliishshuwa giddo xaadisaano qaallanna qaali suudda hunda xuruurte leellishi.

Qolo meu daniinni loonsoonni? Ise udirinno manni labaayihu me'eho? Mayiitti me'ette? Mayii aanna ofolle nooreetti? Badhiidinsa waalichi mayiinnoho? Alibba maa xaaxe maaxxinno?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini motore mayra uurritinoteikka su'mu maati motorennihu

Akimete seejjonna hajajo agadhinikkinni xagicho adha callase dhi- wamaanchoho huro abba dandiitanno Akimete seejjonna hajajo agadhinikkinni xagicho adha callase dhi-.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchu mageeshshiho? Wedelichohonni? maa assanni noo? badheesiinni hige noori maatti?

Rosiisanchu loosani noori maati rosiisani noo opso kiiro me'ete insa ofolte noo barcimi loosaminohu mayiiniti albasaani leelanno saleedira boreesantino borro mayiitaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Sharu aanna woroonnitti maa maati?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini badalcho mayra faance assinooniseteikka mayi amade nooikka

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiichi maa wodhinanniwati mayinni loonsoonniho isi

kowiicho leellanni noori maati ? kuri waajjire leellannori maati ? kuri biifannori hanja daraaro lawannori maatiya ? hiittte gobba quchumaati ?

Tinni manu lekate wodhano koateeti. Tenne koate loonsoonnihu saadate goginniiti. Tenne koate horoonsiranohu labaaho. Tenne koateeti horoseno mannaho leka babbaxino gufichi gawajanoki gede kaa'litanno.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori hufichote yinanni seennu woy amuwinke umo fixxire biifisirate woy seesate kaa'litanno.

Saada adoniti no mite mite maala calla intanni saada no adote saada roore yanna mama horonsi'nanni yiniro baadiyyete qooxeesira ikkittanna xa yannara baallankawa mannu horonsiranna anfanni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Beetto may mine milisanni nootte?

duume kaase aanna kolisho qalamenni masimara asinoonite mulle kolisho biifanoti ko'atte afantanno tenne kaseeti horosenno godolate horonsi'nannite tenne kaase godo'linanni woyite hattenne ko'atte wodhinanni.

Kuni misilete aana leellanni noohu mannu albi aana babbaxino dani finniissano ikko wolurino fule alba hunannokki gede buudhinanni xagga leelinshanni hee'noonni misile ikkase leelishshanno yaate.

Lamu mei dugunuune ishinu batirino qooxeessira itannore hasiranni noota badhensaanni haqqete huxxinoonni huxxi no. Kuni meu kolishshonna bulla dana afidhino.

Jadduwa ajishate Manchu beetti barru baala assanno millimmo giddo maricho assa hasiissannosi Umi’ne yaattonni xawisse Jadduwa ajishate Manchu beetti barru baala.

Konne ikkino daafira, mittu mittunku qansichi gobbasinna ilame lophino daga wogate uduunne di’ratenninna fichesino xiinxallatenni bude seekke afa noosi, xiinxalla hanafinohu mamooteeti?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho nooti maashshine maati maa assinannite kinna daahinohu maati

Samunu uduunuhu koni albaani mitu danihu kakkachu callu heerano xa mannu egeno horonsire du'namano saamuna waa lawanoha loosse dikko shiqqishenna mannu lowo geeshsha horonsiranni no.

Kuni keeraanchimmate qorowo qajeelshi kaima assi’rannohuno loosinsa akatinna loossanno qarqarira ho’roonsidhanno maashiinna garinni agadha hasiissannonsa xaphoomu keeraanchimmate qorowo wodho giddo amadinnoho, Woroonni uyinoonniri giddo boo’nate akata leelinshanni horoon?

Lame oosso woy wedeellu hiitto ikkitte hiikka hadhanni noo? Mulensa noo kameeli aanna nootti misile mayiinnite? aannaho noo borro maa kulitannotte?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Niwaawete garinni aante xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni qolle, aleenni kisiisatenni leellinsheemmo malaati hiikkonne malaateeti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Huxxa konne mayiinni huxinoonni? isi gidoonni hige marichi leelanni noo?

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Irsha mannu bade bade loosirano shaqqado baattora loonsannire moola carchame baattora diloonsanni base shaqqinshikkinni xa loonse bee'nonni base mereerimma labbannote.

Muuziiqa kuni muuziiqu uduunni babbaxxitino hajara babbaxxino muziiqu hasiisanno baycho calla horonsira dandiinanniha konne muuziiqu udeenne yine woshsha dandiineemmo yaate

wo’naali? Qara Misilaano Dhagge giddo roorinni ayre borreessinoonni? Hexxo woy Shetto Qara dhaggete misilaancho ikkitara hasidhinori maati? Dhaggete ha’rinsho hiitto ikkite soorrantu?

Hawasirra mastanoo doogo hiiteeti? Hiitee farro higee harro Hawasirra marrate? Ate su'mi ayeti? Ayeti ate su'mi? Sidaamuafo eggennoto? Kuni ate mineeti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? tini baatto mamichite? irishu hiittoho? goro goorotte noori maatti?

kuni biifadu quccumi mamiichooti? konni quchuma marro gatamarraranso mayiira diinganni hee'noonni? kuni quchumi noohu topiyu giddootinso baara widoonnitiro xawisa dandaatto?

Asso Mite kkII Doogiso Keere galitto Gonnama? Kawoote soodikkinni mamira gutatto? Maaho barru baala gate gatella yaatto? Mannu hosanno hoshsha dihosatto?

lamme seeninna mittu labahu sidaamu dagga budu udanno udire sasunku miteenni uure photo ca'anni nooha ikanna badhensaanni babaxitinoti haanja muro afantanni leelitanno.

Adawu agaraano tini misilete aana leeltani nooti adawu agaraano maganu woroo keerenna ga`labo agartanore ikite kalqenkera leeltao woyi afantano yine xawinseemo.

tenne basera mittu manchi hasaawanna leeltannoti qaangannita ikkitanna, manchu mayi daafira hasaawanni nooro afate dandaatto? konni manchi su'mi ayeeti ?

elekitirikete wolqa qoxaaxartanno maashine tenne maati yine woshshinanni? tini nookkiha caabbicho xalanfe haa'niro hiitto ikkanno? konni uduunnichi danino hiittooho ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maga'note baseeti. tinino mannu ga'asi heeshshora yee maga'nanno maga'nooti.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho safote latishsha maaho loonsanni hee'noonnikka

Kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate kalaqonna qooxeessa ayeeti kalaqinoho kalaqonna qooxeessa yineemmo woyte hiittoo horo noosiha lawannohe afoottoro xawisse chaalattoe

Tarpheesu aana kaa'lo maato aanasi buurooni qalamete su'mi maati isi mule noo beetti maricho loosani leelanno mulesi noo mini hiitooho

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? tini baaato mayra duu'mite kashsi'litino giira fultinoikka ? arrishshu iibbeenatikka ?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori qaaqullu maaho ofolte nooikka rosoho maa assitanni nooikka

Quchumu giddo horo jajjabba ikkitinokkire manada haqqe caalunitta kayinse biifissa dibushano ikkino daafira sa'ne sa'ne kayisi'no qaete caalu haqqa biifanoha hanse.

Kuni babaxitino sagale ikitinotna bunxana insano mayi leelanno yinumaro muuze, hanannisu, timantime, gooranna buurtukaane leelitoneha ikanna kurino murote afi'nemoricho ikinotana sagalimate hooronsinanire ikinota buunxemo?

Xaadisaano qaallanna qaali-suudda horonsidhanni onte coy fooliishsho mine loosse kifilete shiqishate qixxaabbe amo yeenahe loosot ijaari su'mi mati yine woshinani?

tini koatte me''e quxureeti? meu birrira hirrannite koatteeti? tenne koattehu danise hiittooho? koatte mayiinni loonsanni? koatte nookki yannara manchi beetti lekkate maa wodhanno?

mannu bayeechunni bayeecho harate horonsirannori giddo mittu baattote aani hodhishshaati ikkona su'masi maati? hiittooo kuula afirinoho? badhesiinni hige maye nooho?

kuni jawu janni sidaamunniha budu uduunne umunni lekkichu geeshsha uddire maa assanni no? angasira amadino siqqo maa xawissanno? silke hasaawanni noohu ayee ledooti?

Qaaqqo bude dagaseha afani macciishittanni hakkinni sae uddidhe biifanni lophittara yine assine amandonise garinna uddidhe biifino gari halchishinoe lophi lowotta ikki yee saoommose.

Kunni gangalattote bayichi woyi booharshu dargi hiikiichooti? Konne darga kawaanni hige lamu manni noori gido beetto gagasoho haadhe noohu maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kunni mami waalichotti ? isira iimmanni noo borro mayiittanotte?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni manni mayra gamba yiino ? kiironsa magee mannati ?

Tenne agatto su'mi maati.? Tenne agatto horrose maati.? Tenne agatto loonsanihu mayiiniti.? Tinni agatto leelitano darigi hiitowati.? Tenne agatto amade noo anga koo woyi teeti.?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Goowu millimmo Ane yaanno malaatira goowu shiima geeshsha gotti yaanna Aneha yaannohura goowu alba hige heeshshi yaanno, kubbate?

Hanaanisa kuni hanaanisu misilete aana leelani noonkehu kurkurote gaarera wore peestale mule wore mure mure hirani heenonita huwatinooni hiriha ikiro jawa womaasha abano.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni manni maa lossanni nooreeti dadalu baycho lawanno

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni weese togo assine biifinse mayra loonsoonikka

beetto shniqa babaxxino danini seekinoniha uddunu gara bifado gede assite uddixe nooti dogote aana maa leelishonoro kula daandato isseno mayi woga qaagisitannino?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kuri wedelli maa udidhe? maa maxiitte nooreetti?

Jawu manchi ofolle mitto angichosi gotti asse ikkinore kulanni hasaawanni noo mancho lawanno. Kuni manchu umo qutticho badde budda koote uddire no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori daraarchoho. kuni daraarchino lowo geeshsha illete baxisannohonna halchishannoho.

Buuyyotenni minnoonnihu gangalatu mini leellanno. Kuni mini lowo geeshsha biifannohonna qiidannoho. Lowo manni qorqorrotenni roore buuyyotenni biifinsoonni mine caa'la baxanno.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Lame Konni woroonni noo xa’muwara gari dawaro doorte dawaro Itophiyu malaatu afiinni woy qubbichu fidalenni xawisse, anni?

ktini misile maa xawisano? kuni manu maa asaho ?manu maa udirino manchu mule marichi no?tini wonbare mayira woronite? ise dana hitote? mineni hige marichi no?

Leellamo baadiri mayilla no? Konne manna hiissine raga qollanni? Lamenti gamba yee dagoomu xaadooshshe woyyeessinanni gara malanno Maxine: Afitta Leenda?

kuri mannooti adawa agartannore ikkanna, insano mittimmatenniti gamba yite mimmitu ledo hagiidhitanni kubbitanni nooha ikkanna, angasara qawwe amadde nooreeti. kiironsano jawate.

kowiichi maa xawisanno? kowiicho leeltannoti baattote ofollonna dhagge hiittote?ko bayicho muronna laalo noonso dino? seeda haqqe badheenni hige leetanno muro su'mase mayiinanite?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Doyiichchotte giddo mannu maa loosanni nooreetti? huxxa gobba marichi noo?

tini leellishshannori maati yite xa'moottoe ane ? kuri godo'laano amadino kaameelati insa hiitto ikkite nooro la'itto? hatto ikke baxama dancate yite hedatto?

Kuni mannich uure nootana budu udune udire nootae afa woyi la'a dandineemo Kuni budu udunino gonfaho yine woshinaniha ikasi lan'emo?

Tini lekate kaase bayichi hawaasi internationalete lekate kaase godolinani basera lekate kaase godolitani afantano wedelaati kuri misilete leelishani noonkeri yine hendeemo.

Kaamerlu aano horo maati kunni kaameeli me'e leekka afirinoho isi noo base hiitoote mulesi leeltanno addi addi minna loosantino gari hiitooho

Konni qooxeesira leelanno wedelli loosani noori maati in afantanno basera leelanno dubbi anno addi addi horo maati hakko qooxeesira leelanno mini hiitooho

Aante noori giddo Itophiya daa”atate doorantanno gede assannosehu hiikkonneeti? Misile mitte aana mini manni maricho assanni no? Togoonni mitteenni loosa mayinanni?

Ko'atte loonsanihu mayiiniiti teennr ko'attete dani leelishanori maati ise afantanno base hiitoote ko'atte manchi beetira uyiitanno horo woy kaa'lo maati

Tini misilete aana leelitani noonketi qaaqullu dirante hojja hojjayeni uurite bushu mini gidooni gerecho mulensa heedhana uurite noota misile lelishano.

Kuni misilete aana leelanno egenshiishi mayi horo aano egeshiishaho yaa mayaaye egenshiisha horoondinanihu isi mayiirati aanasi buurooni qalamete su'mi maati

Konni gurchinni aleenni kulli qorowo assi nummokkinni xagga adha horo nookkitanna lowo gawajjora tuggannota anfe agadhatenni keeraanchimmankenna lubbonke gawajjotenni agadha hasiissannonke, korkaatta maati?

addo iillishara dandaanno qarqaranna akata lainohunni qorowo leellisha addo iillishara dandaanno qarqaranna akata lainohunni qorowo leellisha addo iillishara dandaanno qarqaranna.

tini leeltanno shibba lowo wolqa giddose amaddinno elekitironikise ikkitanna duuchu mannira lowo mawiratete wolqa sayissannotanna babaxitinno qoxaarra shibba isewa amadante wolqa sayissanno.

Konne galani mineeti woyi hee`nani mineeti yinanihu mitte maate anu ama ooso fiixu baalu ganba yee galano mine galani mineeti yinani.

superimaarkeetete mirte yinanniti tenne labbannoreetinso woleno no? tenne mirte dani hiittooho? kuni manna culu assanno gede yine loonsoonni buuri mama riqqinanniho?

Tini misilete aana la`neemoti bushshuni loonsoniha ikanna kuni bushshuni loonsonihu bushshu uduunichi mitu giira giidhate mittu woxi loosirate mittu seesaho ikanoreeti.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? tnni wese hoja magete ?horose maati? ise mayi loosano

Xa togo assine liinqe udule meemisine mannu hasirano gede assine worani iseno sagalete giddo coomishate worannite laalote giddo mite ikkase buuxisanori lowori no.

jaddo loosate xixxiiwannohu mayraati? lasenni gatate assa hasiissanno? Tini sharrosi paarlaamu miilla assiteenna, “Maminni dayno uggaati? ” yinoonni Woldamaaneeli Dubbaalihu ilaminohu mamaati?

Konni qooxeesira hayisote muronna intanni saanni no. Saanu kunni darchosi intanna gaafihu genensanni umoho mare goyinqichi callu no. Konni goyinqicho Maro wixate horoonsi'nanni.

Kune kaayiini siwiila ikkanna konne uduunne loonsanihuno siwiilunni ikkanna qoleno loonsani wooyiite siwwila giirate dunbbe hakooyi fushshine tumee gangane gamanxee woy morondeeti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? dubbu konni giddo meu danni haqqe nootti leelittanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mini uduunneeti. kunino ofollate woy sagale wodhine itate horo aannoho.

Basetenni ikkinori xaade shorenna bae darame dayino manna lawano anga uddiranonna ittano sinqe calla amade baallare noowa agure higgino manna.

kuni manni meu ofo'le nooho mannu kuni mootimmate ragaanni noonsa yawo iaanaanni hige maa hasaawe kainokka? kuni kawaanni hige leellannohu uddirino uddano hiitto danite?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mancho ofolte noo gari mayimma biifanno mayra ofoltino ise togo ikkite

Hawaasa mudukkoho yinannihu kawa sidaamu sumudi ragati kone raga lowo geeshsha agadhana biifisira sidaamimate gadachoti maganote baseno duucha no konni ollira.

tini sidaamu daga budu uduunne uddidhe hiikka hadhanni noote? kuni manni uddirinoha konne waajjo coye maati yine woshshinanniro xawisa dandaatto?

Dibbe gananni noohu mayiiratti? Mannu maa assannatti? uduunne meu danniha udirinno? Mageeshihu ganbba yiinno? anga maa amadinno? Mitu mitu goowaho maa wodhinno? Badheennsaanni noori maatti?

Tenne diraamu niwaawe giddo Maassamera iillino qarri maati? Aleenni shiqqino diraamu niwaawe giddo qara misilaano ayeooti? Niwaawete garinni Maassamera iillino qarri hiitto ikke galabbo afi’ri?

Kunni qooxeesi huxunni hoowame Nooho tenne hoowe gidoonni muro su'ma kuli? Konni huxi gidoonni baxite moolteno haqe makiteeti? Tenne hoowe gidoonni muro agaranna mayi no?

Niwaawe Nabbawa Biddissa Tenne lamala giddo “Caatetenna Sijaaru Araado” yaanno uminni shiqqino niwaawe settu daqiiqi giddo huuro gotti assite, rakke, suwisse nabbawi.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro qulaawu qaali taalloho fa'namme noohu leelanno yaatte xaanno koye

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori qaagooshsheho. kunino ayiiha lawanno'ne? leellino'nero ayii qaagooshsheeti.

mannu babbaxino angate ogimma horonsire qalametenni loosanno egenno maati yinanni? kuni borreessanni noohu manchu maa kayiisaraatiro leellinohe atera koo ?

Wogate uduunnubba uminsaha ikkino dana, suude, kuula, uddi’nanni gara w k l Wogate uduunnubba uminsaha ikkino dana, suude, kuula, uddi’nanni gara w k l Wogate uduunnubba.

Shiqqino niwaawe giddonni fultino qara malaatta giddo mittu gari akati noonsa malaatta aana illacha tuggine hasaabbe, Aante noori giddo wo’munku ayirrisa hasiisannonke amanyooti noo?

doogote aanna duumu farashshi afamannoha ikanna kunni farashshino mulichu nooha ikikinni babaxino richi aannasi hogonbe he'noonni lawishshaho siminaarete yinanni waasanno hogonbe he'noonni.

Kunni kalaqonna qooxeessa ikanna konni qooxeesira heedhano muro su'mi maatiro kuli? Qoleno konni qooxeesira maa assa gatinosiro buuxe lae kuli?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori handa baatto hawuurtanni nootaati kuni dancha giwirinnu loossooti

Wogate uduunnuwara wogate horo noonsa yinannihu mayiraati? Abbebe Biqilihu gobbasi riqiwe dodanshote beeqqate mudhinohu hiittoonniiti? kubbate gedensanni umiha fule culka adhihu ayeti?

Itiyophiyu gobbara adawu gargaraano gajeelshine maassiinsanni basera duucha adawu gargaraano maassiinse uddisiinse hee'noonni baseeti. Kuri adawu agaraano gobbansa daafira badhera dihiggannoreeti.

Beettu wo'ma buddisenni udirre siqqo goowaho wodhe noohu mamiho? Mayi dagaha ikkassi leelishshanno? Isira badheenni hige noo bayiichchi maa loosanniho? iimmanni noo borronno mayiittanno?

murote yinanni wote kalaqamunni afantinota ikko mannu loose fushshinota baala murote yinanniha ikkana, tini farqaame haqqicho mayi murooti woyi su'mise maati?